Niidey ay wuxambaana yonoon foye ball, gaay em no kontaan ñene ni di tëpp te dala gaay foye balla nangar.

li tabax tabax bu woor keur bi tabax bu woor keur bi wala nu neh kone miri na keur bi.

Niti ak maxkam bu cokkalante la, di jaay ak jëndayi wa momfu bisines kateefa.

fi deh gage lah. ci gage bi la, buntu géej munu am ay nit ci pegg bi mënu am ay lalindaw ak ay garabi koko yi nekk ci boori gaje

Alite garab la garabi bopp bu mete gyaxyu meti bal bu mite tanki mete aj yuyna garabla garab yaale ak mettit.